Suuraan asirratti arginu Kun suura kitaaba afaan Oromoo mata dureen isaa wareegama kaayyoo jedhuun barreeffame yemmuu ta'u qola kitaaba kana irratti dubartii mataa gadi gadhiifattee mataa ishiitti shaashii hidhattee jirtuutu mul'ata.

Suuraan asirratti arginu kun dubartoota lama kan taa'anii, hojii suphee yookaan hojii harkaa hojjachaa jiran yommuu ta'u, kan isaan hojjachaa jiranis suphee boca afaan isaarra bal'aa gara jalaattimmoo dhiphaa ta'e qabudha.

Suuraan asirratti arginu Kun, suuraa gamoo guddaa mana jireenyaa nama dhuunfaa kan dallaa qabu yoo ta'u , gamoon kunis darbii sadii yemmuu qabaatu, halluu daalachaan kan dibamee jirudha.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa pirezedaantii Itoophiyaa aaddee Saahilewarq Zawudee namicha uffata gurraacha uffatee yeroo isaan taa'anii haasa'an yoo ta'u, kan isaan irra taa'an teessoo halluu diimaa qabuu fi gidduu isaaniitiis alaabaan ni mul'ata.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa muduraa fi kuduraa kan fakkaatuu fi hundisaayyuu halluu magariisa kan qabu akkasumas halluu gurraachaaf diimaa kan fakkaatu naannoo isaatti kan argamudha jechuudha.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu, suuraa nama hojii idilee isaa hojjechaa jiruu yemmuu ta'u, dudduuba isaatiin ija bunaa miiccamee goguudhaaf hafamee jiru yemmuu arginu akkasumas namicha koffiyyaa yookiin qoobii halluu daalacha qabuu fi shaamizii halluu diimaa ta'e qabu uffatee jiru argina.

Suuraa kanarratti kan nuti arginu suuraa dubartoota lamaa taa'anii jiran yommuu ta'u, isheen tokko ogeettii fayyaa yommuu taatu dubartii fuuldurashee teessee jirtuuf ibsa laachaa kan jirtu yommuu ta'u, manni isaan keessa taa'anii jiranis waraqaa adda addaatiin kan guutamee jirudha.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu suuraa meeshaa nyaata itti bilcheessan kan aadaa naannootti namootaan yookaan immoo harkaan hojjetamu yemmuu ta'u, innis suphee irraa kan hojjetamu ta'ee bifa diimaa fi gurraacha kan of irraa qabuudha.

Suuraan kun kan nutti agarsiisu suuraa geejjiba uummataa baasii afaan ingiliffaa fi amaariffaan shaggar jedhu ofirraa qabuu fi halluu cuquliisaa fi magariisaan kan dibame yommuu ta'u, namichi tokko mucaa deemuu hin dandeenye yeroo dhiibee ol galchu nutti mul'isa.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu suuraa alaabaa biyyoota lamaa yemmuu ta'u, biyyoonni kunis Itoophiyaafi biyya Raashiyaa yemmuu ta'u, haalluun alaabaa biyya Itoophiyaa magariisa, keelloofi diimaa yeroo ta'u, haalluun alaabaa biyya Raashiyaa ammoo haalluu adii, cuquliisaafi diimaa akkasumas barreeffama afaan Ingiliiziitin barreeffame.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa barsiisaa fi barattoonni haala baruu fi barsiisuu gaggeessaa jiran yoo ta'u, barsiisaan kun uffata halluu adii qabu uffatee yeroo inni barsiisaa jiru argina. Barattoonni kunis mana mukaan ijaarame keessa taa'anii yeroo isaan baratan argina.

Suuraan asirratti arginu, suuraa kubbaa boca geengoo qabu yemmuu ta'u innis halluu cuquliisaan kan dibamee fi rogoota shan kan qaban bocaawwan roga shan kan qaban kan ofirratti hammatee jiruudha.

Suuraa kanarratti kan nuti arginu namoota mana kitaabaa keessatti hojiisaanii hojjachaa jiran yoo ta'u, barattoonni dhufanii kitaaba yommuu fudhatanii fi dubartoonni hojii kana raawwachiisan yeroo isaan kitaaba kennan ni mul'isa.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa bakka hawwata turizimii kan fincaa'aa bishaanii ofirraa qabu naannoon isaa daggalaan uffifame akkasumas marga lalisaa ofirraa qabu yommuu ta'u, saawwan baay'eenis marga dheedanii yeroo isaan boqochaa jiran argina.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu suuraa atileetonni addunyaa kana irraa, biyya garaa garaa irraa walitti dhufan baay'atanii fiigicha maaraatoonii irratti dorgommii isaan walii walii isaanii wajjiniin taasisaa jiraniidha jechuudha.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu suuraa beeksisa Qulqulleessa Konkolaataa fi Shaaworii Naa'oliif teeppellaa dhaabbate yemmuu ta'u, taappellaa kana irrattis fakkiiwwan konkolaataa miiccamaa jiranii ni mul'ata. Akkasumas dudduuba isaatiin konkolaataa dhaabbatee jiruu fi biqiltoonni biroon ni mul'atu.

Suuraa kanarratti kan nuti arginu suuraa namoonni baay'atanii bakka buufata baaburaatti yeroo isaan baabura eegan yoo ta'u, baaburri dheeraa ta'e halluu cuquliisaa fi adii ofirraa qabus yeroo isaan fudhachuudhaaf dhufudha jechuudha.

Suuraa kanarratti kan nuti arginu suuraa konkolaattota namoonni ittiin deeman karaarra yeroo isaan oofamaa jiran yemmuu ta'u, konkolaattonni lamaan isaaniis halluu cuquliisa kan qaban yommuu ta'u, konkolaaticha keessattis namni oofaa jiru tokko ni mul'ata.

Suuraa kanarratti kan arginu suuraa sirna amantaa Kaatoolikii keessatti gaggeeffamaa jiru yommuu ta'u, gaggeessitoonni amantichaa namaa fi mamichi adiin tokko walakkaa isaanii dhaabbatee yeroo isaan kennaa walii kennan argina.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu suuraa miseensi maatii tokkoo wajjin ka'aa jiran yommuu ta'u, isaanis abbaa fi haadha, ijoollee dhiiraa lamaa fi mucaa dubaraa tokko ta'anii suuraa isaan ka'anii dha jechuudha.

Suuraan as irratti arginuu kun suuraa baakka hawwataa Turizimii ta'uu danda'u garaa baay'ee asi ol dheeraa ta'eefi Magariisaan, biqiltoota gurguddoodhaan uwwifamee jiruu yommuu ta'u, Saamiin isa gubbaa jiruus duumeessaan uwwifamee kan jiruudha.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu, suuraa maxxansa beeksisaaf maxxanfame yemmuu ta'u, barreeffama Afaan Amaariffaa fi Oromootiin shaaworiin guutuu jedhu barreeffamee ofirraa kan qabu akkasumas dubartii qaama qaama ishee dhiqachaa jirtu fakkaattuu fi lakkoofsa bilbilaa kan ofirraa qabudha.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu, suuraa namicha uffata gurraachaa fi keelloo uffatee ulee harkatti isaatti qabatee taa'ee sirbaa jiru yemmuu ta'u, dudduuba namicha kanaattis farda adii dhaabbatee jiruu fi mana dhoqqee irraa ijaarame ni mul'ata.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa Abaaboo bareedaa yommuu ta'u, abaaboon kunis halluu gara jalaa isaatti adii ta'ee fi qarqara qarqara isaatti halluu diimaa qabuun kan faayamee jiru akkasumas kan baala fakkaatan bifa magariisaa qabaniin kan faayamee jiruudha.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu, suuraa re'ee morma isaa ol daalachaa fi morma isaa gadi halluu adii kan qabu mukatti hidhamee kan jiru yemmuu ta'u, naannoon re'een Kun itti hidhamee jirus naannoo marga gogaatiin marfamee jirudha.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu, suuraa geejiba uummataa yookaan geejiba uummataa halluu cuquliisa qabuu fi konkolaataa uummataa bukkee isaatiin xiqqoo ta'edha. akkasumas namoota geejiba yookaan baasii kanatti seenuudhaaf hiriira galanii dhaabbataniidha.

Suuraan kun kan nutti mul'isu suuraa ayyaana sabaa fi sab-lammootaa irratti namoonni baay'een uffata aadaa isaanii uffatanii yeroo isaan shubbisa garaagaraa agarsiisan kan mul'isu ta'ee, fuundura irrattimmoo namoonni lama jaarsa tokkoo fi dubartiin tokko siinqee isaanii qabatanii yeroo isaan dhaabbatanii dha.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu suuraa daldala ( bizinasii) biyya Jibuutiitti hojjetamaa jiru kan nutti agarsiisu ta'ee, barreeffama afaan Ingiliffaa fi afaan Amaariffaatiin barreeffame akkasumas mana citaa xiqqoo qarqara bishaaniitti hojjetame ni mul'isa.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa kophee yoo ta'u kopheen kunis halluu magaala kan qabuu fi naannoo jalasaattis sarara adii bal'aa ta'e ofirraa qabu yoo ta'u, jalli isaas ilkaan kan qabu yoo ta'u kophichi ol dheeraadha.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu, suuraa hambaalee uumamaa ta'e holqa soofumar kan biyya Itoophiyaa naannoo oromiyaa baalee keessatti argamu yemmuu ta'u, holqichis bishaaniin kan marfame jiru akkasumas kutaalee baayyee garaagaraa kan of keessaa qabudha.

Suuraa kanarratti kan nuti arginu suuraa dubartootaa yookaan ijoollee shamarranii lama uffata aadaa beeksisuuf uffatani jiran yommuu ta'u, uffanni isaan uffatan kunis halluu adii , akkasumas mudhii isaanii biratti halluu diimaaf gurraacha irraa kan hojjatame, akkasumas mataa isaanii gadhiifatani kan jiranidha.

Suuraan asirratti arginu Kun, suuraa faayaa garaagaraa boca garaagaraa fi halluu garaagaraan bocaman yoo ta'u, hundumti isaanii iyyuu lootii gurraa yookiin faayaa gurraa irratti kaawwataman yoo ta'u halluu addaa addaa boca garaagaraa kan qabanidha.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa hawwaasa naannoo tokkoo yeroo isaan hojii idilee isaanii hojjetan kan mul'isu yoo ta’u, kaan isaanii nagadaa kan jiran, kaan isaanii oliif gadi kan deemaa jiranii fi kaan isaanii konkolaataa dhaan socho'aa kan jiran argina.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu suuraa ministeeronni garaagaraa muudama isaanii mirkaneessuuf waadaa yeroo isaan seenanii fi namichi uffata seeraa uffatee jiru immoo waadaa yeroo isaan seensisuudha. Akkasumas, dudduuba isaaniitiin alaabaan mootummaa biyya garaagaraa dhaabbatee argama.

Suuraa kanarratti kan nuti arginu suuraa ijaarsa gamoo yommuu ta'u, gamoo ijaarsarra jiru kan hin xumuramne, namoonnis hojii ijaarsaa kana hojjechaa yeroo isaan jiranidha.

Suuraa kanarratti kan arginu asxaa miidiyaa OBN kan jedhu yoo ta'u barreeffama halluu diimaadhaan barreeffamee fi fakkii biqiltuu Odaa halluu magariisaa fi daalachaan kaafame ni mul'ata.

Suuraa kanarratti kan arginu suuraa kitaaba yookaan maxxansa Maartin Luuter King xiqqaa 'Mul'atan Qaba' kan jedhu kan afaan Ingiliffaa irraa afaan Oromootti hiikame yommuu ta'u, qola kitaaba kanaa irrattis suuraa Maartin Luuter King fi namoota baay'ee dhaabbatanii dhaggeeffachaa jiran ni mul'ata.

Suuraan asirratti arginu kun suura ijoollee yookaan dubara sadii dhaabbatanii suuraa ka'aa jiran yommuu ta'u, mucaan ishee jalqabaa uffata halluu buburree qabu, mucaan ishee gidduu uffata halluu adii qabu akkasumas mucaan ishee dhumaa uffata halluu diimaa qabu uffattee jirti.

Suuraan asirratti arginu kun hojii mana amantaa keessatti gaggeeffamu kan nutti mul'isu ta'ee lubni mana amantichaa nama jilbeenfatee jiruuf harka isaa mataarra kaa'uudhaan yeroo kadhatuuf kan nutti mul'isu ta'a. Namoonni baay'eenis dudduubaan dhaabbatanii akka isaan hordofaa jiran kan mul'isudha.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu suuraa dubartii diimtuu uffata aadaa uffattee dhaabbattu yommuu ta'u, uffanni isheen uffatte kunis uffatta halluu: adii. keelloo, magariisa, diimaa fi halluu adda addaa ofirraa qabudha. Dubartiin kunis dhaabbattee yommuu suuraa kaatu agarsiisa.

Suuraan asirratti arginu kuni suuraa fardeen daalacha yookaan gara diimaatti dhiyaatan lamaa fi eegee gurraacha qaban lama walitti galagalanii yeroo isaan dhaabbatan yommuu ta'u, gara miilasaanii irrattis bifa gurraacha kan qabanii fi naannoon isaanii magariisaa fi margaan kan uwwifamee dha.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa bakka hawwata turiizimii fi qubsiisa bineensota biyya Itoophiyaa, naannoo Oromiyaa, Boorana keessatti argamu Booranaa Naashinaal Paark jedhamuu dha.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa tajaajila hawaasummaa yookiin bu'uuraalee hawaasaa keessaa tokko kan ta'e tiraanisfoormara humna elektirikii maddisiisuudhaaf tajaajilu yommuu ta'u, naannoo tiraansfoormara kanas biqiltoota magariisaan uwwifamee kan jirudha.

Suuraa kanarratti akkuma arginu inni gara olii suuraa qophii sagantaa tokkoo kan nutti agarsiisu ta'ee nyaata aadaa garaagaraa keessummootaaf qophaaye nutti agarsiisa. Akkasumas dudduuba isaatiin teessoo keessummootaaf qophaaye yommuu ta'u, gara garjalaatti immoo namoota afur sirna nyaataa kanarratti hirmaataa jiran argina.

Suuraa kana irraa kan nuti arginu, suuraa namoota sadii waliin taa'anii haasaa taasisaa jiran yemmuu ta'an, namoonni sadan isaanii iyyuu uffata adii fi cuquliisa ta'e kan uffatanii jiran yemmuu ta'u fuuldura isaaniittis waraqaa adii ta'e ni argama.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu ijoollee dubaraa ( ijoollee shamarranii) xixiqqoo sadii waliin ta'anii yeroo isaan bilbila yookaan meeshaa elektirooniksii tuttuqanii dha. Akkasumas, dudduubni ijoollee kanaa gaarreniin kan marfameedha.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu suuraa namoota baay'ee walitti naanna'anii nyaata sorrachaa jiran yommuu ta'u, nyaanni kunis Masoobii keeessa kan ta'efi Hanqaaquuf buddeen kan ofirratti qabudha.

Suuraa kanarratti kan nuti arginu suuraa tajaajila bishaanii hawaasa naannoo tokkootiif hojjetame yommuu ta'u, namoonni afur meeshaa itti bishaan waraabbatan fudhatanii yeroo isaan dhaabbatan ni mul'ata.

Suuraa kanarratti kan arginu kopheewwan lama tokko dhaabbatee kan jiruu fi tokkommoo bukkeetti ciisee kan jiru yoo ta’u, kopheewwan kunis halluu daalacha yookaan magaala ta'e kan qabu fi fuuldura isaaniitti immoo halluu gurraacha kan qabuu fi jalatti immoo sarara adii kan qabudha.

Suuraa kanarratti kan argamu konkolaattota manaa fakkaatan gabaabduu taaksii ta'an lakkoofsaan baay'ee hedduu ta'an tarree galanii dhaabbatanidha. Konkolaattonni kun hundisaanii halluu keelloo fi magariisa kan ofirraa qabanidha.

Suuraa kanaa gadii irraa kan mul'atu suuraa meeshaalee yaalii mana barnootaa keessatti argamu yammuu ta'u; meeshaalee kaneen akka raajii ittiin kaa'anii fi meeshaalee elektirooniksii adddaa addaa kan of keessatti qabu dha.

Suuraa kanarratti kan nuti arginu suuraa leenca saafelaa kormaa guddaa ta'e, yeroo inni fiigaa jiru yommuu ta'u, dudduubni leenca kanaas marga lalisaa magariisa ta'een kan uwwifamee jirudha.

Suuraa kanarratti kan arginu suuraa buufata konkolaataa keessatti kaafame yoo ta’u, konkolaataa namoota lamaan dudduubni isaa banshee jiruu fi keessaa konkolaataa kanattis namoota baay'ee taa'anii jiran akkasumas Hoolota sadii jalatti hidhamanii jiran ni argina.

Suuraa kanarratti kan nuti arginu suuraa kitaaba afaan oromoo mat-dureen isaa dhaala jedhuun barreeffame yoo ta'u, qola kitaaba kanarrattis barreessan kitaaba kanaa fi miila namootaan canacaladheeraan walitti hidhamee jirudha.

Suuraa kanarratti kan nuti arginu suuraa uffata aadaa hojjatamee kan jiru yoo ta'u innis jirbii irraa kan fo'ame ta'ee naannoo mudhiisaa fi harkasaa jala isaatti halluu magariisaan kan faayamee jirudha.

Suuraan asirratti mul'atu Kun suura mana suuqii kuduraa fi muduraan keessatti gurguramu yemmuu ta'u kuduraaleen gosa garagaraa walirraa taa'anii jiran gurgurtaaf kan taa'an akkasumas dhugaatiin gosa garagaraa ni mul'atu.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa ministeerri biyya Itoophiyaa Dooktar Abiyyi Ahmad waraqaa beekamtii yeroo inni namaaf laatu yommuu ta'u, isaanis afaan isaanii irratti golga kaawwatanii kan jiranii fi namoonnis naannaa isaanii dhaabbatanii kan jiranidha.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa baaxii manaa kaafamee jiru yommuu ta'u, baaxii manaa kanarrattis bocawwan roga arfee qaban baay'een kan kaafamanii jiran ta'a.

Suuraan asirratti arginu kun, suuraa kitaabolee barnootaa gosa garagaraatiif oolan kan nutti agarsiisu yommuu ta'u suuraaleen warri gara fuulduraa jiran suuraa halluu cuquliisa, halluu burtukaanaafi halluu daalacha kan qaban ta'uusaa argina.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu suuraa ministeera muummee biyya Itoophiyaa Dookter Abiy Ahmed yommuu ta'u, innis uffata halluu gurraachaa fi shamizii adii qabu uffatee, taa'ee haasaa taasisaa jira.

Suuraan asirratti argaa jirru kun suuraa dargaggeessa quba harka isaa gara fuuldura isaatti qabee jiru yoo ta'u, mataa isaas goofaree filatee uffata diimaa fi gurraacha ofirraa qabu uffatee jirudha.

Suuraa kanarratti kan nuti arginu suuraa fuduraa fi muduraa walitti qabamee jiru yoo ta'u, fuduraan kunis avokaadoo fi muuzii hin bishaanne kan halluu magariisa qabu walitti qabamee taa'aa kan jirudha.

Suuraa kanarratti kan nuti arginu suuraa meeshaa buna itti danfisan jabanaa yoo ta'u , meeshaaleen kunis halluu diimaa, cuquliisa akkasumas gurraacha kan ofirraa qaban akkasumas meeshaalee kan biroo kan supheerraa hojjataman naannoo sanatti ni argamu.

Suuraa kanarratti kan arginu meeshaa suuraa ofii kan keessa kaawwatan yoo ta'u, isaanis lama kan boca walfakkaataa qaban garuu hamma garaagaraa qaban yommuu ta'u, halluu adii fi gurraacha ta'een kan faayamedha.

Suuraa kanarratti kan arginu suuraa konkolaattota gurguddoo waraanaaf itti fayyadamaman yoo ta’u, isaanis mataa isaaniirraa qawwee akkasumas alaabaa Itoophiyaa halluu magariisa, keelloo, diimaa kan ofirraa qabanidha.

Suuraa kanarratti kan nuti arginu suuraa ministeerri maallaqaa Itoophiyaa Ahmad Shidee waliigaltee biyya biraa waliin yeroo inni mallatteessu akkasumas namoonni lama bukkee isaanii dhaabbatanii hojii kan isaan raawwachiisanidha.

Suuraa kanarratti kan nuti arginu suuraa namoota mana amantaa keessatti sirna amantii raawwachaa jiran yommuu ta'u, namoonni kunis uffata adii mataasaanii kaasee hanga miillasaaniitti uffatanii kan jiran ta'uusaaniiti.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa konkolaataa fe'isaa guddaa ta'e yommuu ta'u, konkolaataan kunis gommaa saddet kan qabuu fi halluu diimaa irraa kan hojjatame yookaan dibamee jirudha.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu suuraa mana bunaa keessatti hojii hojjetamu nutti agarsiisu yommuu ta'u, naannaa kanattis jabanaa guddaa ta'e, akkasumas shiinii bifti isaanii adii ta'e, akkasumas teessoowwan namoonni irra taa'uu danda'anii fi marga lafatti firfirsame ni mul'isa.

Suuraa kanarratti kan arginu suuraa sirna amantaa Musliimaa namoota gaggeessaa jiran yoo ta’u, ijoollee dhiiraa sadii ta'anii yeroo isaan kitaaba qulqulluu kan Musliimaa yookaan Quraana dubbisan ni mul'ata. Ijoolleen sadan isaaniiyyuu uffata adii akkasumas marxoo adii mataa isaaniitti maratanii jiru.

Suuraa kanarratti kan nuti arginu suuraa namoota lamaa yommuu ta'u, karaa harka mirgaatiin kantiibaa magaalaa Finfinnee Dookter Adaanech Abbebee akkasumas alaabaa mootummaa naanoo Itoophiyaa halluu magariisa, keelloo, diimaa qabuu fi karaa harka mirgaatiin immoo gaggeessaa mana amantaa Kaatolikii taa'anii yommuu jiranidha.

Suuraa kanarratti kan nuti arginu suuraa meehaaleen garagaraa fardaan harkifamani yeroo isaan deeman yommuu ta'u, naannoon kunis manneen xixiqqoo ta'aniin kan marfamee jiruufi namicha waan diimaa qabatee deemu ni mul'ata.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa faajjii yookaan aasxaa oromiyaa adivokeesii jedhu ibsu yommuu ta'u, aasxaan kunis harka namaa asii ol gargaree jiru kaartaa oromiyaa akkasumas odaafi alaabaa abbaa gadaa kan ofirraa qabudha.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa miseensota maatii tokkoo kaafamanii jiran yommuu ta'u, ijoollee dhiiraa lama akkasumas abbaafi haadha yeroo isaan suuraa ka'aa jiranidha. Uffata halluu wal fakkaataa gara gurraachaatti dhiyaatu uffatanii teessoo adiirra taa'anii jiru.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu, suuraa faajjii yookaan asxaa biiroo investimentii fi industirii Oromiyaa ibsu yemmuu ta'u, faajjii kana irrattis innis baala lama halluu cuquliisa qabu ni mul'ata.

Suuraa kanarratti kan nuti arginu suuraa manaa xiqqoo kan nama dhuunfaa ta'e yommuu ta'u, foddaa sadiifi balbala tokko kan qabu ta'ee halluu keelloofi sarara gurraacha diimaa adiitiin kan dibamedha.

Suuraa kanarratti kan nuti arginu suuraa dubartii diimtuu uffata diimaa gabaabaa ta'ee fi kophee halluu gurraacha qabu uffattee jirtu yommuu ta'u, isheenis halkaniin karaa qarqara dhaabbattee kan jirtu , harkashee irrattis waan adii qabattee kan jirtudha.

Suuraa kanarratti kan nuti arginu, suuraa miseensonni maatii ka'an yommuu ta'u abbaafi haadha fi ijoollee lama suuraa isaan ka'aa jiran ni mul'isa isaanis uffata wal fakkaataa bifa adiifi magariisa ofirraa qabu uffatanii jiru.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu suuraa bakka hawwata tuurizimiifi bashannanaa ta'e kan laga Xaanaa naannoo Amaaraa irratti argamu suuraa ka'e yemmuu ta'u, mucaan tokko bidiruu irra taa'ee yeroo inni bishaan daakaa jiru kan nutti agarsiisuufi barreeffama afaan Ingiliizii barreeffame kan ofirraa qabu.

Suuraa kanarraa kan nuti arginu namoota gabaa keessatti sirna bittaa fi gurgurtaa raawwachaa jiran yommuu ta'u, meeshaalee garaagaraa kuduraa fi muduraa midhaan adda addaa yeroo isaan bitanii fi gurguran mul'isa.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa meeshaa aadaa ummanni yeroo durii irratti boraafachuudhaaf fayyadamu yommuu ta'u, maqaan meeshaa kanaas boraatii jedhamee beekama.

Suuraan asii gaditti arginu kun suuraa mana jireenyaa nama dhuunfaa karaa alaa suuraa kaafame yommuu ta'u, manichis foddaa halluu diimaa dibame tokkoo fi balbala guddaa kan qabu akkasumas biqiltuu halluu keelloo fi magariisa qaban naannoosaa dhaabbatee kan jirudha.

suuraan asirratti arginu kun suuraa bineensa daggalaa qeerransa jedhamu yoo ta'u, qeerransi kunis afaan isaa banee kan deemaa jiru ta'uusaa ni argina.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu kitaaba afaan Oromoo yammuu ta'u mata dureen isaas bu'uuraalee og-barruu Oromoo kan jedhuu fi barreessaan kitaabichaa caqafamee kan jiru dha.

Suuraa kanarratti kan nuti arginu suuraa namoota baayyee jiraattota naannoo tokko ta'anii muka jalatti walitti qabamanii jiran yommuu ta'u, namoonni kun hundi isaanii uffata halluu adii qabu ofirratti uffatanii kan jirani dha.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu suuraa dubartoota lama karaa bitaa fi mirgaatiin jiran, akkasumas dinnicha tokkoo fi irdii qodaa keessatti naqamee jiru yommuu ta'u, fuula isaanii miidhagsuudhaaf haala itti fayyadama isaa kan nutti mul'isu dha.

Suuraa kanarratti kan nuti arginu suuraa mana barnootaa keessatti kaafame yoo ta'u, innis barattoota kutaa kompiitaraa keessa taa'anii hojii isaanii hojjachaa jiran yommuu ta'u, teessoolee halluu gurraacha qaban kompiitarri baay'een ni mul'ata.

Suuraa kana irratti kan arginu, shamarran naannoo tokkoo yeroo isaan waliin taa'anii taphatanii fi shamarran hundi isaanii uffata adii uffatanii kan jiran yoo ta'u, mataa isaaniitis shaashii gurraacha hidhatanii kan jiranidha ,akkasumas naannoon isaanii marga lalisaan kan uwwifameedha.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu tajaajila hawaasummaatiif kuufama bishaanii yookiin taankii bishaan keessatti kuufamu yommuu ta'u, kuufama bishaanii qofas osoo hin taane bakka itti bishaan qulqullaa'ee hawaasaaf dhiyaachuu akka danda'uuf tolfamedha.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa qalamaa yookaan kobbee shan bifa garaagaraa kan qaban hirkatanii jiran yoo nutti agarsiisu, halluuwwan kunis halluu magariisa, halluu cuquliisa ifaa ta'e, halluu magaala, halluu cuquliisa sirriitti dukkaanaa'aa ta'ee fi halluu dhiilgee kan qabani.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa dukkaana qorichaa Abisiiniyaa jedhudha. Maqaan dukkaanichis Afaan Amaaraa fi Ingiliziin barreeffamee jiru yoo ta'u, Lakkoofsi bilbilaas barreeffamee argama.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu, suuraa beeksisa mana daabboo fi keekii aalbee jedhameef kaafame yemmuu ta'u, naannoo mana daabboo kanaattis dubartii bituudhaaf dhaabbatte tokko, mucaa xiqqoo uffata diimaa fi magariisa qabu uffattee fi konkolaataan halluu meetii qabu ni mul'ata

Suuraa kanarratti kan nuti arginu suuraa mana uffata yookiin mana nagada uffata dubartootaa yoo ta’u, mana uffataa kana keessattis uffataa fi kopheewwan boca adda addaafi halluu gara garaa qabantu mul'ata.

Suuraa kana irratti kan arginu dhugaatii gosa gara garaa yoo ta'u, dhugaatiwwan shanan isaaniiyyuu bifa adda addaa bifa ilgee, burtukaana, bifa warqeefi bifa meetii kan qabanidha.

Suuraan as irratti arginu kun suuraa loogoo yuniversiitii Finfinnee yemmuu ta'u, innis haalluu diimaa irrattti barruu afaan Amaaraafi ingiliffaan barreeffameefi walakkaa isaa kitaaba banamee jiru nutti mul'isa.

Suuraa kana irraa kan nuti arginu suuraa mooraa misooma irra jiru yemmuu ta'u, biqiltuuwwan pappaayyaa baay'atanii jiran nimul'atu isaanis ija naqatanii kan jiranidha.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa aasxaa yookiin faajjii Kentisbeare magaalaa Finfinnee mul'isu yoo ta’u, innis mana halluu adii fi foddaawwan xixiqqoo fakkaatan ofirraa qabu kan halluu cuquliisa fakkaatu qabu irratti kaafamee jirudha.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu kun suuraa teessoo gurraacha boca addaa addaa kan of irraa qabu yammuu ta'u; teessoon kunis kan harka irraa ka'atan kan qabuu dha.

Suuraan asirratti arginu Kun suura manxansa maxanfamee jiru yoo ta'u barreeffama halluu diimatiin Salaalee Yuniversiitii jedhee barreeffame akkasumas afaan ingiliffatiin barreeffama barreeffamee jiruu fi halluu cuquliisa mataa isaarraa kan qabudha.

suuraa kana irratti kannuti arginu suuraa hambaalee seenaa kan biyya etioophiyaa godina wallagga bahaa magaalaa naqamteetti argamu masaraa kumsaa moroodaatii naannaa masaraa kumsaa moroodaa kanattis margeen lalisaa ta'aniin kan uuffame jiru

Suuraa kana irratti kan nuti arginu suuraa kitaaba afaan ingiliffaatiin barreeffamee maxxaanfame yoo ta'u mata dureen isaa Itoophiyaa biizines riviyu kan jedhu yommuu ta'u qola kitaaba kanaarratti barreeffamoota adda addaa afaan ingiliffaan barreeffamanii fi dubartii uffata daalachaa mataa ishi gadhiifattee jirtu kan qabudha.

suuraa kana irratti kannuti arginu suuraa shamarree yk dubara uffata aadaa oromootin faayamtee jirtu yommuu tauffanni aadaa isheen dhufattes uffata aadaa biyya aarsii yomuu ta'u halluu diimaa magariisaa fi adiidhaan kan faayame

suuraa kan irratti kan nuti arginu suuraa bakka bashannanaa nutti mul'isu yommuu ta'uu bakki kunis qarqara bishaaniitti kan argamufi naannoon isaa magariisa kan uffate jiru ta'ee namoota uffata aadaa uffatanii faayyamanii jiran in mul'atu.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu suuraa ijoollee dubaraa yookaan shamaran sadii dhaabbatanii bishaan yeroo isaan waraaban kan nutti agarsiisuudha qodaan isaan bishaan itti waraaban qodaa halluu keelloo fi adii qabu yommuu ta'u isaanis kolfanii yeroo isaan taphatan argina

suuraanis irratti argin kun suuraa meeshaalii manaa ykaan biiroo keessatti itti fayyadamuu dandeenyuu yommuu ta'u teessoo leen sadan jiran halluu dhiilgee diimaa fi buburree kan of irraa qabanyoo ta'u teessoon inni walakkaa jiruu immoo halluu diimaa irraa kan hojjetamedha

suuraa kan irratti kannut arginu suuraa miishaalee manaa yeroo buniidanfuu dhihaataan yemuu ta'u isaanis rakkabooti haalluu magaala garagurraachaatti dhi'aatu qabuu fi shiniboqaa 6aa argina

suuraa kana irratti kannuti arginu suuraa geejjiba uummataa yomuu ta'u isaaniis baabura yommuu ta'an lamaan isaanii halluu cukuliisaa fi aadii kan qabanoo ta'uu inni tokko mmoo hal'uma gariisa fi aadii kan qabudha

suuraan as irratti argin kun suuraa maashinota aannanni eelmuudhaaf tajaajilani yommuu ta'uu isaanis altokkoon saawwan afuur irraa aannan eelmuu akka danda'an barreeffama afaan amaariffaatiin kan ibsamanii jiraniidha

suuraa nasirratti argin kun suuraa paarlaamaa keessatti namoonni baayyatanii ta'anii yeroo isaan mali'achaa jiran kan agarsiisuudha akkasumas namichi tokko fuundura dhaabbatee yeroo waraabaa jiru in argise

Suuraa kana irratti kan nuti arginu kitaaba afaan oromoo mata dureen isaa wiirtuu jedhu jildii kurnaffaa kan ta'e yoo ta'u qola kitaaba kanaa irrattis sararoota halluu cuquliisa qabanii fi haalluu gurraacha qabantu mullata.

suuraa kan irratti kan nuti arginu suuraa lootii yookaan faaya gurraa iddoo adda addaatti kaawwatamu kan hamma garaagaraa qabuu fi bifa meetii kan of irraa qabudha jechuudha

Suuraan as irratti arginuu kun suuraa obboo Haayil Maariyaam Dassaalanyiin yoo ta'u obboo Haayil Maariyaam Dassaalanyiinis waggoota dheeraadhaaf ministeera mummee Itioophiyaa ta'uudhaan biyya isaanii kan tajaajilaa turaniidha.

suuraa kana irratti kan arginu kophee halluun bifa adii qabu kan sarara-diimaa fi gurraachaan faayamii jiruudha. kopheen kunis kophee shamarranii yoo ta'u namni lukasaatti kaatee agarsiisaa jiru in muu'ata.

suuraa kana irratti kan argiinu suuraa barattootaa fi barsiisaa darii barnootaa keessa taa’anii sirnabaruuf barsiisuurawwachaa jiran yommuu ta'u barattoonni kunis uffata dambii isaanii haalloo keelloo fi cuquliisa qabu uffatanii yeroo isaan barachaa jiran u

suuraan as irratti arginu kun suuraa faajiyoo kan aasxaa baankii zaman mul'isu yommuu ta'u barreeffamni zaman jedhu kan afaan giliiffan barreeffame halluu diimaa yommuu qabaatu barreeffamni afaan amaariffaatiin barreeffamnii fi barreeffamni baankiini jedhu nijalaa halluu gurraachaan kan barreeffameedha

suuraan as irratti arginu kun suuraa masoobii migira irraa hodhame yookaan hojjetame yemmuu ta'u innis boca addaa addaa fi halluu addaa addaa kanneen akka diimaa, daalacha, magariiisaan kan faayamee jiruudha

suuraan asirratti argiinu kun suuraa daandii miilla namaa fi konkolaattoota oliif gad deemaa jiran kanati agarsiisu ta'a suuraa kan irratti akkuma mul'atu karaa harka mirgaa namicha dhaabbatee jiru tokkoo fi daandii konkolaataa irrammoo konkolaatoota gurguddoo baajaajii akkasumas minibaasiitii xiqqoo ni mul'atu.

Suuraan kun agarsiisa atleetiksii Itoophiyaa yoo ta'u, atileet Qaayenisaa Baqqalaa yeroo fiigicha maraatoonii fiigaa jiru mul'isa. Isaan duubaan atileetii sadarkaa lammataa irratti fiigaa jiruun alatti, daawwattoota baay'ee achitti argaman agarsiisa.

suuraan asirratti argintan suuraa namoota hojii dileesaanii hojjechaa jiran yommuu ta'uu dubartoota dibaabee qabatanii diimaan namoota suuqii keessatti dhaabbatanii agadan akkasumas namicha andaanqoo rarraasee qabee deemuufi konkolaataa barreeffama rohoboot jedhu of irraa qabu argina.

Suuraanas irratti argiin kun suuraa barattoonni daree barnootaa keessa ta'anii barachaa jiran yommuta uuffata seeraa halluu keelloofii cuqulisa qabu uffachuudhaan gaafii barsiisaan gaafateef deebii deebisuuf yeroo saan harka baasan in mul'ata.

suuraa kana irratti kan nuti erginu suuraa kitaaba afaan aroomoo mata dureen isaa kana dubbiin jedhu yommuu ta'u qolli kitaaba kanaas halluu magariisa kan qabuu fi suuraa namoota baay'atanii muka jala taa'uudhaan haasaa taasisaa jiran nutti mul'isa.

suuraa kan irratti kannuti arginu suuraa nyaata biyya Itoophiyaa keessatti hojjetamuu bifa adda addaatiin kan qophaa'ee yommuu ta'u naannoosaattis biddeen muraa lama in mul'ata

suuraa kan irratti kan arginu qullubbii adii quutamee eegga sassaabamii booddee walitti hidhame gabaadhaaf dhi'aachuudhaaf jiru yommuu ta'u dudduba qullubbii kanaatiin namicha dhaabbatee jiru tokko konkolaataa adii akkasumas lafa margaan ubbifame akkasumas muka tokko in mulae

Suuraan asi irratti arginu kun suuraa beeksisa gariin leenji teekwaandoo efesolteekwaandoo jedhamu baasee yommuu ta'u tajaajila isaan laachuu danda'anii fi iddoon itti argama isaanii akkasumas lakkoofsi bilbilaa isaanii barreeffama amaariffaatiin as rratti barreeffame kan arginuudha.

suuraa kana irratti kanat argenu suuraa nyaata aadaa kan bil eetioophiyaa bifa aada addaa qaban kan qodaa gosa garaagaraa qabu irratti dhiyaataniidha isaanis kaneen akka ketfo raafuwaaduu fi biddeenii mu

suuraa kan irratti kanut arginu suraa sirna awwalcha profesar bayyana phexrosif taasifamaa jur yommu tau minister mome biyya etiopiyaa doktra biyyamed yerosaan haasaa taasisa jiran n agarsiisa duddu baysaanii tiis wanti hundumtu allu gurra cufat yakkajiruun imolala

Suuraa kan irratti suuraa nuti arginnu suuraa dubartii tokkoo dubartiin kunis mataa ishee gadhiifattee kan jirtuu fi mataa ishee irratti shaashii bifa magariisaa fi halluu adda adda of irraa qabu adda isheetti hidhattee kan jirtuudha.

Suuraan as irratti arginuu kun suuraa hojii buufata boba'aa keessatti gaggeeffamaa jiru kan nutii agarsiisu ta'e namichi uuffata haalluu cuqulisaa qabu uuffatee jiru boba'aa konkolaataa halluu meetii qabutti guutaa akka jiru nutti muldhisa.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu dubartii guddoo uffata Cuquliisaafi Diimaa uffattee teessee suphee dhahaa jirtu yemmuu ta'u; Hojiin ishiin hojjechaa jirtu yookiin hojiin suphee ishiin hojjechaa jirtus jabanaa buna itti danfisaniidha.

suuraa kana irratti kan arginu suuraa kitaablee afaan oramoodhaan barreeffaman baay'atanii mul'atani ergamaniidha. isaan keessaa kallacha oromoo kan jedhu, sammoo kan jedhu, seenaa gootata oromoo kan jedhan in caqasamu

Suuraa kan irratti kan nuti arginu suuraa kophee boca addaa qabu kan guutummaan isaa halluu daalacha ta'e fi sarara xiqqoo xiqqoo diimaa ta'e mataa isaa irraa qabu kan ta'e akkasumas lafa irraa ol ka'e kan argamudha.

suuraa kan irratti kan nuti arginu dubartii magaala dheertuu uffata halluu daalachaa fi sarara magariisa 2a of irraa qabu uffattee mataa5dhifatte suuraa ka’aa jirtu nuti agarsiisa

Suuraa kana irratti kan nuti argiinu suuraa daree barnoota mooraa mana barumsaa keessatti argamu yommuu ta'u keenyan daree barnoota kanaas halluu adda addaatiin fi fakkii adda addaatiin kan faayamanii jiru yommoo ta'u balbalii manabarumsichaa yookiin daree barnoota sanaas halluu magariisaan kan dibamee jirudha.

suuraan asirratti argin kun meeshaalee mana jireenyaa fi biroo keessatti itti fayyadamuu dandeenyu yommuu ta'u, isaanis teessoo bal'aa adii fi buburree ta'e akkasumas soofaa bifa halluu diimaa ykn burtukaanatti dhihaatu kan qabudha.

Suuraa kan irratti kan nuti arginu suuraa meeshaalee faaya aadaa Oromoo garaagaraa kan gurraa, kan mormaa fi kan harkaa callee adii, gurraachaa fi halluu warqee qabu irraa hojjetameedha.

Suuraa kan irratti kan arginu suuraa faaya mormaa kan bifa warqee qabu yommuu ta'u akkasumas mallattoo onnee yookaan jaalala mul'isu kan of irraa qabudha.

Suuraa kana irritti kan nuti arginu suuraa pirezidaantii mootummaa naannoo oroomiyaa obbosh meeles abdiisaa yimmuu ta'u isaanis uffatasuu fi haaloo cuqulisa qab uffatanii kan jiranii fi karaa harka mirgaa isaanii alaabaa mootummaa iitoophiyaa fi karaa harka bitaa isaanii immoo alaabaa mootummaa naannoo ooroomiyaa kan dhaabatee jiru.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa kophee gurraacha jala isaatti immoo halluu adii of irraa qabuu fi hidhaan kophee kanaas kan halluu adii qabu ta'ee aasxaa yokaan logoo biroogaawir yookaan nii woorki jedhu kan of irraa qabudha.

suuraa kana irratti kan nuti arginu suuraa dubartoonni sadii yeroo isaan bishaan waraaban yommuu ta'u naannoo isaanitti qodaan bishaan itti waraaban hallu keelloo qabu baay'een tarree galee akka jiruudha.

suuraa kana irratti kannuti arginu suuraa namoota baay'ee hallu uffata halluu magariisa walfakkaataa qabuu fi halluu adda addaa qabu uffatanii dirree kubba'a miilaa keessatti doo'ii ispoortii daawachaa jiraniidha

suuraanis irratti arginu kun suuraa konkolaattota tajaajila hawaasummaa yookaan immoo geejibaa hawaasaaflaachuudhaaf tarree galamiidhaabatan yommuu ta'u konkolaatotni kunis halluu cuquliisa kan of irraa qabaniidha

suuraa kan irratti kannuti arginu suuraa mishaalii biroo keessatti itti fayyadamu yommoo ta''inis teessoowwan baay'ee halluu gurraacha qaban kan irra taa'anii mari'aataan walga'ii garaagaraa irratti gaggeessaniidha

suuraa kana irratti kan iti arginnu suuraa gamoolee gurguddaa baay'ee naanoo tokkotti argaman kanneen mannee jireenyaa waliini ta'an akkasumas foddaa baay'ee kan qabanii fi halluu baay'ee salphaatee keellootti dhiyaatu kan dibamani jire

suuraa kan irratti kannuti arginu suuraa kuduraaf fuduraa yeroo ta'u muduraan kunis timaa timii yommuu ta'u muraasnisaa kan bishraatiif halluu diimaa kan qab yoo ta'u inni kaan immoo kan hin bishiraan yookaan hal'uu magaliisa yookn immoo dheedhii kan ta'eedha

suuraa kan irratti kan nuti arginu suuraa gosa lamadha inni karaa harka mirgaarra jiru suuraa kabaja ayyaana masqalaa kan agarsiisuu fi gaggeessitonni amantii fi uumanni naanna'an yeroo isaan kabaja kana gaggeessaniidha karaa harka bitaa immoo fakkii fannoo kan halluu warqee of irraa qabu argina.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa alaabaa mootummaa Itoophiyaa baroota durii bara 1890 kaasee jijjiiramoota inni agarsiisaa dhufe hundumaa kan nutti agarsiisu yoo ta'u alaabaan hundumtisaanii iyyuu halluu Magariisa, Keelloo fi diimaa kan ofirraa qabudha.

suuraan asirratti arginu kun suuraa namoonni baay'een wajjiin ta'anii hojii daboo hojjechaa jira nutti agarsiisaa isaanis namoota 22 ta'uudhaan biyyoo dimaa guuranii kan deemaa jiran ta'uu ni argina akkasumas naannoon isaanii magarii isaan kan uwwifamee jirudha.

suuraa kanarratti kan nuti arginu suuraa bineensa daggalaa kan saatawwaati naannawaa saatawwaan kun itti argamtus daggalaa fi marga lalisaa magariisa ta'en kan uwwifamee jirudha .jechuudha

Suuraa kan irratti kannuti arginu suuraa dubartoota baay'ee midhaan nagadaa jiran yommuu ta'u dubartoonni sadii taa'anii yomuu jiran dubartoonni urrikaan immoo dhaabbatanii yeroo isaan gabaa keessatti hojii isaanii hojjataniidha.

Suuraa kan irratti kan nuti arginu suuraa mana jireenya nama dhuumfaa tokko yommuu ta'u foddaa lama karaa fuunduraa foddaa lamamoo karaa bukkee kan qabu fi balbala tokko kan qabu yoo ta'u inni halluu daalacha ta'in kan dibame jiru.

Suuraan asirratti argin kun suuraa daandii konkolaataa nutti agarsiisu ta'ee naannaan daandii konkolaataa kunis daggala maggariisa ta'ee fi dirree bareedaa ta'in kan uwwufamee jiruudha.

suuraa kana irratti kannuti arginu suuraa sirna faarfannaa mana amantaa keessatti gaggeeffamu yommuu ta'u dubartoonni lakkoobsaan baay'ee ta'an waraqaa adii harka saanii irratti qabachuudhaan yeroo isaan faarfachaa jiran in mul'isaa akkasumas dubartiin tokko qobaashe dhaabatte yeroo isaan gaggeessitu in argina.

suuraa kan irratti kan nuti arginuu suuraa baasiiwwan ykn konkolaattoota geejjiba uummataaf qophaa'an yommuu ta'u baasii kan irrattis halluu magarii isaan kan dibame yemmuu ta'u alaabaa biyya etioophiyaa magariisa, diimaa ,keelloo kan of irraa qabu akkasumas barreeffama yeenyaa baas jedu qaba

suuraa kana irratti kan yetu erginu suuraa uffannaa aadaa oromoo kan naannoo arsii yommuu ta'u uffannaan kunis wantoota aada aadaatiin callii bifa diimaa adii gurraacha keelloo magariiisaa fi halluu garaagalaa qabuun kan faa'imeedha

suuraa kan irratti kan arginu hambaa uumama naannoo kibba Itiyoophiyaatti argamu ta'e innis utubaa kattaa asii wal dhaabatee jiruu fi naannoon isaas margaan uwwifame kan jiruu ta'a. haalli qilleensa naannoo sanaas duumessaa'aa akka ta'e suuraa kan irraa ni hubanna.

suuraa kan irratti kannuti arginu suuraa namoota lama dubartii tokkoo fi namicha tokko mana badaasmiidhagaa hin taane keessa taa'anii meeshaalii adda adda naannoo isaanii jiruun kan jiraachaa jiran yoo ta'u barreeffama afaan amaariffaatiin halluu adii qabun barreeffameen rge

Suuraa kanarratti kannutti arginnu suuraa dargaggoota ragada naannoo shawaa hojjachaa jiran yommuu ta'u, ijoollee warri dhiraa uffata adii fi diimaa uffatanii yommou jiran. Ijoolee warri shamarrani immoo uffata keelloo, diimaa fi magariisa uffatanii yeroo isaan shubbisanii mul'ata dudduuba isaaniitis wanti aara fakkaatu ni mul'atta.

suuraa kan irratti kennuti arginu suuraa kitaaba suuraa abdii gulaalii lammaffaa jedhu kan kumsaa buraayootin barreeffame yommuu ta'u qola kitaabichaa irrattis haadhaa fi haadha mucaa'ishee haammattee jirtu in mul'isa

Suuraa kana irratti kan nuti arginu, mana fuduraa fi muduraan adda adda itti gurguramu yommuu ta'u, isaan keessaa kanneen akka muuzii ,timaatimii adda adda kan itti gurguramanidha.

suuraan as irratti argin kun suuraa bineensota daggalaa lamadhaa isaanis leenca yommuu ta'an leenca kormaa ta'uu isaanii boca qaama isaanii irraa hubachuu dandeenya akkasumas naannoon isaanii marga magariisa xixiqqoo ta'in kan ulfamee jiru

Suuraan asirratti arginu kun suuraa aasxaa yookiin faajjii tajaajila Istaatiksii Itiyoophiyaa mul'isu yemmuu ta'u aasxaan kunis sararoota boca walfakkaataa qaban halluu Cuquliisa, Magariisaa fi daalacha qabuun kan hojjetamedha.

suuraa kana irratti kannuti arginu suuraa gosa sinbirroo yk allaatti gujjii jedhamtu yommuu ta'u gujjiin kunis hojaan shee baay'ee dheeraa kan ta'ee fi halluu dabbasaa halluu gurraacha qabu kan of irraa qabduudha

Suuraa kana irratti kan nuti arginu suuraa mucaa dubaraa uffata aadaa naannoo isheetii uffattee jirtu yommuu ta'u harka ishee irratti meeshaalee faayaa bifa meetii qaban, boca garaagaraa qaban kan hidhattee jirtuu fi akkasumas morma ishee irratti kan uffatte jirtuudha.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa barattoota shamarranii wajjiin ta'anii dubbisaa yookiin qo'achaa jiran yemmuu ta'u, barattoonni kunis uffata seeraa isaanii halluu adii fi daalacha qabu uffatanii jiru.

suuraa kanirratti kannuti arginu suuraa sirna dhalootaatiif jedhamee miidhaqfamee qophaa'ee yommuu ta'u isaanis afuuffee bifa cuqulisa magariisaa fi butukaanaa qabuun akkasumas abaaboo halluu diimaaf aadii qabuun kanfaa'amee jiru

suuraa kana irratti kan nuti arginu farda gurraachaa halluu diimaadhaan faayamee jiru akkasumas mucaa xiqqoo ulee qabatee farda kana irra gulufuudhaaf taa'ee jiru argina . naannoo farda kanaatti mana halluu keelloo akkasumas adiidhaan dibame in mul'ata.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu suuraa mallattoo daandii kan nutti agarsiisu yemmuu ta'u; Isaanis naannolee Finfinnee keessatti beekamoo ta'an; Araatkiiloo, Awwaareefi daandii Carcar kallattii isaan itti argaman kan nutti agarsiisudha.

suuraan asirratti arginu kun suuraa kuufama bishaanii yoo ta'u kutaan kuusaa bishaanii inni gubbaa hallu guraachaan kan dibame ta'ee utubaawwan afuriin kan lafa irratti dhaabbatii jiruudha. naannaan kuusaa bishaanii kan ammoo meeshaalii adda addaa fi biqiltuutiin kan marfame jirudha.

meeshaan as irratti arginu kun meeshaa elektirooniksii bifa ammayyaatiin qopaa'ee ta'ee biyya Itoophiyaa keessatti daabboo fi biddeen fi nyaata garaagaraa irratti toshuudhaaf kan nu tajaajiluudha akkasumas bifa gurraacha kanqabu ofirraa qaba.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa bakka hawwata tuurizimii godina Shawaa Lixaatti, Wanciitti argamu yommuu ta'u; hara naannoon isaa gaarreeniin marfame akkasumas lafa xiqqoo haricha walakkaatti argamtu akkasumas manneen xixiqqoo naannoo hara sanaatti mul'atan hin mul'atu.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu suuraa mana nyaataa fi manneen bunaa baay'ee mul'isu yommuu ta'uu fuul-dura isaattis ''innaati migib-beet'' barreeffama Amaariffaan barreeffame kan qabudha jechuudha.

suuraa kan irratti kannuti arginnu suuraa asxakaanfaajii miidiyaa gabaajeetiin saabaa ojodhee barreeffamee fi sarara diimaa cuqullisaa fi adiidhaan geengootiin sararaman kc magariiaa bocame kan of irraa qabuha

Suuraan as irratti arginu kun suuraa gaazexaa barreeffama afaan amaariffaan addiis zaman jedhu of irraa qabu yommuu ta'u suuraan aanga'oota mootummaa adda addaa fi namoota dhuunfaa adda addaa kana irratti mul'atuudha.

suuraa kana irratti kan nuti arginu suuraa nyaataa daaboo fi shayii baay, inaan cireedhaaf dhi'aate yommuu ta'u innis teessoo halluu cuquliisa qabu irra taa'ee yomuu argamu naannoo isaas teessoon garaa garaa akka jiran in mul'isa.

Suuraan isirratti argin kun suuraa faayaa mormaa fakkaatu ta'e kan halluu bifa warqee qabu kan ta'ee fi akkasumas barreeffama jaalala jedhu afaan ingiliffaatiin barreeffame kan of irra qabudha.

suuraa kanairraa ka nuti arginu suuraa buufata xiyyaaraa itoophiyaa yommuu ta'u naannaa buufata xiyyaaraa kanattis xiyyaaroonni lakkoobsaan baay'ee kan alaabaa iitoophiyaa magariisa keeloo fiddiimaa fi barreeffama iitioophiyaa jedhoof irraa qaban mure

suuraa kana irratti kannuti arginuu suuraa gaggeessitoota paartii poolotikaa biyya toopiyaa keessatti argamanii yeroo isaan wajjiin ta'anii ibsa laatan yommuu ta'u walakkaan namoota kana ta'anii yeroo jiraatan walakkaan namoota kana ammoo dhaabbatanii sirna kana gaggeessaa jiru

Suuraa kana irratti kan nuti arginu suuraa gaazexaa yommuu ta'u, gaazexaan kunis kan Afaan Oromootiin 'Bariisaa Sanbataa' jedhu ta'ee bukkee isaatti suuraa odaa kan ofirraa qabuu fi halluu gurraachaa fi adiidhaan kan barreeffame dha.

suuraa kan irratti kannuti arginu suuraa aasxaa yk faajjii efday itti gaafatamaa nyaataa fi qoricha itoophiyaatii logoon kunis loogoo walakkaasaatigeengoo qabu kan halluu cuqudiisaan hojjetameedha

suuraan asirratti arginu kun suuraa shamiziiti shamiziin kunis halluu diimaa kan qabuu fi of irraatii tuqaalee adii xixiqqoo ta'an kan of irraa qabu ta'ee harkisaa gabaabaa kan ta'eedha akkasumas qulfiin isaa adii kan ta'ee dha jechuudha

suuraan as irratti argin kun suuraa gabaa hoolaa nutti agarsiisu ta'e hoolota halluu garaagaraa adii gurraacha diimaa fi gosa garaagaraa qaban walitti baay'atanii gurgurtaadhaaf dhi'aatan kanutti agarsiisuudha.

Suraa kan irratti kan arginuu suuraa mana jireenyaa nama dhunfaa tokko agarsiisu yoo ta'u keenyaan mana sana haalluu cuquliisaa ta'en kan dibamee jiru ta'ee balbala tokko fi foddaa tokko qabaa balbal isaa haalluu bifa gurraachati dhiyaatu qabuun kan dibamee jiru yoo ta'u ijoolleen dhiiraa lamaa fi intalli dubaraa tokko in mul'atu.

suuraa kana irratti kan nuti arginu suuraa kitaaba afaan oromootin barreeffame kan mata dureen isaa ilaalcha oromoo jedhu yommuu ta'u qola kitaaba kanaa irrattis odaa alaabaa abbaa gadaa gurraacha, diimaa adiidhaan marfamee kan ofirraa qabuu fi namichi dhaabate jiru kan irratti muldhatudha.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa sirna amantaa keessatti gaggeeffamu yommuu agarsiisu namoonni baay'een taa'anii fi dhaabatanii sagantaa gaggeeffamaa jiru yomuusaan daawwatan nutti agarsiisaa.

suuraan asirratti arginu kun suuraa miseensoota maatii tokkoo yeroo isaan suuraa wajjiin ka'an yommuu ta'u isaaniis abbaa fi haati ijoollee isaanii lama baatanii yeroo isaan suuraa ka'an kan nutti agarsiisu ta'a dudduubni isaaniis biqiiltuuf halluu magariisa qabaniin kan haguugamee jirudha

Suuraan as irratti arginu kun suuraa namicha uffata cuquliisaa uffatee teessoo gurraacha irra taa'ee haasawaa taasisaa jiru yeroo ta'u fuundura isaatti miidiyaalee garaa garaa kanneen akka OBS, OBN fi ITV yeroo isaan gabaasan in argina.

suuraa kan irratti kannuti arginu suuraa barattootaa fi barsiisota waliin barachaa jiran yommuu ta'u isaanis mana yaalii keessatti yaalii adda addaa yiroosaan kaggeessaa jiran ni mul'ata barattoonni kunis uffata dambii isaanii uffatanii hojii isaanii hojjechaa jiru.

suuraa kanarratti kan nuti arginu suuraa konkolaataatii konkolaataa kunis konkolaataa fe'umsaa fi geejjiba adda addaatiif tajaajilu yommuu ta'u innis fundurisaa halluu adii kan qabuu fi duddoofnisaa ammoo halluu cuquliisa gara gurraachaatti dhi'aatu kanqabuudha

Suuraan kun kan nutti mul'isu mana jireenyaa nama dhuunfaa tokko kan darbii lama qabu yemmuu ta'u; Innis bifa halluu daalacha ta'een kan dibamee jiruufi bukkee isaatti immoo biqiltuu halluu magariisa qabu tokko dhaabbatee inmul'ata.

Suuraa kan irratti kannuti arginu suuraa aasxaa yookan faajjii ministeera maallaqaa mul'isu yommuu ta'uu innis afaan amaariffaa fi afaan ingiliffaatiin kan barreeffame jiru ta'e aasxaan kunis bifa halluu cuquliisaa fi warqeetiin kan faayameedha.

Suuraa kana irratti kan nuti arginuu suuraa bineensa daggalaa yookaan arba baay'ee tarree galanii deemaa jirani yommuu ta'u naannoon isaaniis marga goggogaa fi mukeen darbanii darbanii biqilanitu jiranii kan uummamudha.

suuraan as irratti argin kun suuraa fhaajii yookaan aasxaa ministeera qolnaa kan tagarsiisu ta'e innis sararoota gubbaadhaan halluu keelloo walakkaan saalluma iriisa jalaan immoo halluu cuqqulisa qabaniin kan hojjetame jiruu fi barreeffamni inni jalaa immoo barreefama amaariffaan fi afaan ingiliffaatiin barefame

suuraa kana irratti kannuti arginu tajaajila oduu laatamaa jiru yommu ta'u afrikaatti humna elektiriikii maddisiisuudhaaf qarshiin gara biiliyoona 35 ramadamee akka jiru gabaasa nutti agarsiisuudhacudha

suuraan asirratti argamu kun suuraa faayaa mormaa ykn harkaa boca cancalaatiin tolfame yommuu ta'u halluu meetii fi warqee kan qabudha.

Suuraan asirratti argiin kun suuraa geejjiba konkolaataa hawaasa tajaajilu yommuu ta'u. Baasiin kunis barreeffama afaan amaariffaa fi afaan ingilifaan habashaa baas jedhee barreeffame kan of irraa qabu yoo ta'u. Halluu magariisaa fi alaabaa biyya Itoophiyaa kan of irraa qabuudha.

Suuraa kan irratti kannuti arginu suuraa beeladoota manaa sangaa daandii aspaaltii irra deemaa jiran yommuu ta'u dudduubni isaanii gaarren biqiiltoota xixiqqoodhaan uwwifaman kan argamudha jachuudha.

Suuraa kanarratti kan nuti arginuu bakka naganni garaa garaa itti raawwatamu yommuu ta'u bakka kanattis kopheewwan boca garaa garaa qaban meeshaalee manaa akkasumas meeshaaleen adda addaa uuffanni kan itti nagadamudha.

suuraan as irratti arginu kun suuraa dargageessa taa’ee suuraa kaajiru yoo ta'u innis jalaan uffata adii irraan immoo kootii gurraachaa fi adii of irraa qabu akkasumas kophee halluu gurraachaa fi adii qabu uffatee taa'aa jirudha

Suuraa kanirratti kannuti argiinuu namicha uffata adii kan aadaa biyya booranaa ta'e uffatee qarqara lagaa yookaan immoo dhaabbatee suuraa ka'aa jiru in mul'isa.

Suuraan is irratti argin kun suuraa tajaajila oduu miidiyaa omn irratti darbaa jiru yommuu ta'u gaazexessaa uffata gurraacha karabaataa gurraacha sarara adii qabu uffatee abdii fiixee jedhamuun dhiyaachaa kan jirudha.

Suuraa kan irratti kan nuti arginu suuraa kitaaba afaan oromootiin barreeffame kan mata duree jaalala mootii jedhu of irraa qabu yommuu ta'u, qolli kitaaba kanaas gonfoo mootonni mataa isaanii irratti kaawwatan kan of irraa qabuudha.

Suuraan asirratti argame kun suuraa kophee miilaa yommuu ta'u kopheei nni tokko asi, ool dhaabbate kan jiru ta'ee tokko immoo kan jigee jiruudha innis halluu gurraachaa fi sarara adii jala saatii kan qabu yommuu ta'u kopheewwan kunis teessoo halluu adii qaburra taa'anii jiru.

Suuraa kana irratti kan nuti arginuun namoota seera eeksisan Sadii uffata seeraa isaanii uffatanii yeroo isaan leenjii garaa garaa godhan argina. akkasumas dudduubni isaanii bishaan, marga lalisaa fi gaarreeniin kan marfamee jirudha.

suuraanas irratti arginkun suuraa faaya murmaa ykaan kan murmatti kaawwatan yommuu ta'u innis gara jala isaatti qubeelaa kan fakkaatan ykn buca geengoo kan qaban lama kawwalcee sagalan halluu warqee kan of irraa qabanin

Suuraa kana irratti kan nuti arginu suuraa Fardeen baay'ee bifa adda addaatiin halluu diimaadhaan faayamanii jiraniifi namoota Fardeen kanarra Gaachanaafi eeboo baattatanii taa’an akkasumas barreeffama afaan Amaariffaatiin barreeffamee jiru argina.

suuraa kana irratti kan arginu mana haaromsaaf yookaan ijaarsaaf jedhame diigamaa jiru yommuu ta'u naannoo isaattis meeshaalii ijaarsaa adda addaa kan mul'atuu fi namoonnis garaagaraa yeroo isaan oliif gad deeman kan mul'atudha

suuraan asirratti arginu kun suuraa kophee faashinii agarsiisu yommuu ta'u kopheen kunis kophee halluu adii akkasumas gurraacha buburree ta'ee of irraa qabuu fi jaallisaa sarara gurraachaa fi adiidhaan kan faayamedha.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa mana amantaa kan musliimaa kan fakkaatu ta'e halluu adii qofan kan dibamee jiru yommuu ta'u naannoo mana kanaas magariisaan kan uwwifamee jiru yoo ta'u fardeenii fi bineeldoonni garaagaraa naannoo kanatti kan argamenidha.

suuraa kan irratti kannuti arginu meeshaalee garaa suuqii keessatti gurguramanii yoo ta'u kanneen akka meeshaalee qulqullinaa ittiin eeggatan sooftiiwwan adda addaa kan keessatti gurguramaniidha

suuraa kanirraa kannuti arginnu suuraa mana nyaataa fi mana dhugaatii fi bunaa kannutti agarsiisi yeroo ta'u barreeffama afaan amaariffaatiin mana nyaataa xiyoon jedhu kan of irraa qabu yoo ta'u foundura mana nyaataa kanattis iddoon harka itti dhiqatan ni fiteessumni garaagara in mul'aa

suuraan asirratti arginukun suuraa mooraa mana baramsaa tokko kan agarsiisu ta'e keenyaa daree barnootarratti suuraan baratoota 2 eebbifamii jiranii fi sirna qaama namaa mul'isu kaafamee kan jiru yoo ta'u barataan dhiiraa tokkos balbala daree barnootaa fuuldura dhaabbatee arga.

Suuraan asirratti arginu kun fuduraa fi muduraa adda addaa gurgurtaadhaaf karaa irratti afamani jiran mul'isa. Kanneen akka loomii, qaariyaa fi kan kana fakkaatan ni mul'ata. Akkasumas dibaabee gurraacha qarqara isaatti sarara adii qabu ni mul'ata.

Suuraan as irratti arginu kun suuraa cuunfaa kuduraa maangoo yoo ta'u, cuunfaan kunis qaruuraa beeraa ta'ee qadaada magariisaa fi suuraa maangoo of irraa qabu keessatti kan walitti qabame jiruudha innis halluu keelloo kan qabudha.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa namoota garaagaraa hojii isaanii iidilee raawwachaa jiran yoo ta'u innis namoota kuduraaf muduraa bittuu fi gudguruu irratti argaman nutti mul'isa akkasumas konkolaataan haalluu cuquliisa qabu naannaa kuduraaf muduraa kanaa dhaabbatee jira.

suuraa kanaarratti kennuti arginu suuraa bakka qophii addaatiif miidhakfamekan faayamii jiru yommuu ta'u innis afuuffia halluu adv diimaa qabu akkasumas afata halluu diimaa qabuun kan miidhaksamii jiru yommuu ta'u namoonni adda addaas dhaabbatanii yeroo isaan haasa’an in mul'ata

Suuraa kana irratti kan nuti arginu suuraa biqiiltuu halluu keelloo qabu kan maqaan isaas keelloo jedhamee beekamuudha. Biqiltuun kunis ganni darbee yeroo birraan dhufu kan baay'inaan biqilee argamuudha.

suuraa kan irratti kannooti arginu suuraa manneen amantii garaagaraa kan kiristaanaa fi muslimaa waliin ta'uudhaan yeroo isaan kadhatan nutti mul'isa dudduba isaaniitiin waraqaan barreeffama adda addaa qabu keenyaa manichaa irratti maxxaanfame kan jiruu fi fundura isaaniitti miidiyaaliin garaagaraa gabaasuuf kan jiranie

Suuraan asirratti arginu kun suuraa meeshaalee kosmootiksii yookan miidhagina qaamaa of ittiin eeggatanidha.

Suuraa kan irratti kannati arginu suuraa saawwa dhaabbattee jirtuu fi namicha taa'e aannan elmaa jiru ni argina. Qodaa aannan itti elman keessattis aannan baay'een guutee kan jiru yoo ta'u naannaan namicha kanaas baadiyyaa ta'u saa ifa.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu suuraa ittoo Diimaa Distii supheerraa hojjetame keessatti dhi'aate yammuu ta'u; Akkasumas naannoo isaatti meeshaaleen garaa garaa migira irraa hojjetaman inmul'atu jechuudha.